Niraba n boŋo kpɛ ka di nyɛ daani ka bi bɛ daa maa ni daa maa ni binwola di zooya pam ka bi zaŋ binwola maa tamtam taba dabam dabam n ku nyɛli ka di tamtamya

Niraba n boŋo kpɛ ka bi laɣam n ʒiya ka so gbubi bihi ka so chimdi maha buɣum ni ka shabi ʒiya ka di nyɛ yili ni paɣa ninkurigu maa ka o niŋdi maha maa

Niraba n boŋo kpɛ ka di nyɛ daapuuni daa maa galisiya pam ka bi panpa naanzuhi nima kodu nima di galisiya pam ka niŋ katawiya nima n ʒiya n kohari bi niɛma ka niraba bɛ dinni ka chɛna ka so zaŋ bi kuli chɛni gindi daa ni n bala

Niraba n boŋo kpɛ niraba ata ka yino pili zipiligu ka di nyɛ moɣani ka bi tumdi tuma ka gbuni binshaɣu n kpaari niŋdi shɛli puuni bi niraba ata

Niraba n boŋo kpɛ ka bi bɛ moɣani ka bi bɛ nimaani ka lora bɛ nimaani ka zoya biɛni ka tihi biɛni lora maa nyɛla loori bobgu n za nimaani ka niraba maa gba bɛ nimaani ka chɛŋ ti bɛ luɣushɛli bi ka loori maa gbuni

Dikpuni n ʒɛya ŋo maa ka di doya ka kom bɛ dinni kom maa ku dola huu ka binyɛra pa kom maa zuɣu ka kom maa ku doni chɛŋ sa so ka dinni ka niɛma binyɛra maa panpa kom maa zuɣu ka tihi ʒɛ di kpansi

Niraba n bɔŋɔ kpɛ ka bi chɛna paɣaba n nyɛba bi mii zaa kpabila bihi ka doli soli ka yino maa teeri katawiya ka bi zaa ʒiri niɛma ni bi bihi ka chɛna

Niraba n bɔŋɔ kpɛ ka di nyɛ daani shitɔɣu puuni ka bi zaŋ namda nima n zaŋ shɛbi shɛbi ka di nyɛ daani ka di bɛ ka bi kohara

Tiŋ n bɔŋɔ kpɛ ka tiŋ maa galisi pam ka lora bɛ di puuni pam lora maa galisiya niraba ka lora maa gbuni ka di lee nyɛ tiŋa ka zo lora maa biɛni

Niraba n bɔŋɔ kpɔ ka di nyɛ daani ka bi gbubi loba gbambihi ka zaham bɛ di puuni zaham maa zooya pam ka niraba maa gba zooi pam ka bi ʒɛya